Albankeenni la'nayi he'noommori ee duucha hayyonna bude horonsi'ne loonsoonni loosooti yaate hakkuri giddono kuni wedelli seenni la'nayi he'noommori ee sirbayi leellayo yaate

La'nayi hee'noommohu itiiwi itophiiyu babbaxxiyo mashalaqqe aanno owaante aanno bayiichooti yaate lowontanni biifawo garinni sasu wedelli sicco amadde sirbitayi babbaxxeyo garinni hagiidhitanni leeltawo yaate.

Sagalete yaate albanke dagge quphi yite leeltayi nooti ee buurisame sagaleeti itayi no yaate lamu wedelli ittayi nooha lawayo ado kayee huphi huphi assite xe"isidhe no yaate

Kuni la'nanni hee'noommohu qoxxeesaho, konni qoxxeesira arrisho aanaho fulitenna lowonta biifano qoxxeesati

La'nayi hee'noommohu giwirinnu gumaati yaate. Hatto su'masi dinnichaho yine woshshineemmohu gimboolu giddo wonshine lellinshanninke yaate hatto babbaxxewo haanja muronni biife leellanno

Albankeenni leeltayi nooti sagalete yaate babaxxewu uduunnicho horonsi'ne loonseemmoho yaate qixxu leellawu awukaado leeltawu hattono worroyirichi kayinni meemote aana worre shiqinshoyi'ne yaate

Kuri la'nayi hee'nommori jajjabbu manni gamba yee sha"enna buna aganni horonsirayi leellawo yaate ee daganna maate gamba yite horontanni biiffeti leeltayi noohu ko darga jawaatu garinni jawaattayi shoo'mitayi no

kuni la'nanni hee'noomohu mannu gaaretinni waasu gedeere hoogebe hadhanni leellitano owaante uyitate tini gaare yate duucha yanara bire anuwinke waro noo uyitanni leelita gaareti owaante uyita yate tenennii mannudu hadhanni leellita

Tini la'nanni hee'noommohu giwirinnu gumaati yaate shiimadda weese leeltanni no ka"anni higge karooteno leeltayi no yaate kaarote winxeenna danchu garinni fultanni leeltayi no yaate giwirinnu gumaati yaate.

ee amma'note bayichooti la'nayi hee'noommohu yaate ee amma'note bayichi lowonta biifado garinni loosame leellayi noonke yaate hatto ortodokise e'e magansidhanno mineeti yaate

Kuni maxaafaho yaate. Anfohu kuloe yaanno birxichinni xaafamino maxaafaati yaate ee giddosi noore xiixxallinummoro duucha horo noosi maxaafaati yaate ee jawa egenno afira dandiineemmo yaate.

La'nanni hee'noommohu amma'note baseeti yaate sha"ete aana leellayi no yaate masqalu iyyesuusi kiristoosi sutama leellishawooho yaate babbaxxeyo gari mannu e"e ammanaasine e'e maga'nitaawo bayiichooti yaate.

Kuni la'nanni hee'noommohu egenshiishshaho yaate kunino mayii egenshiishshaati yinummoha ikkiha ikkiro yeeti nebberkki uduunnu mineeti yaate seennunna labballu roduuwi uduuunnu mineeti yaate babbaxitino uduuni heerawo hattono ko'atte heedhanno yaate

Kuni la'nayi hee'nommohu hayyotenni loonsoyi uduunneeti yaate billawu leellayi no hattono qotto leeltayi no yaate kuni jawu billawi weese ikko babbaxxeyoore murmudhate horonsi'neemmoho anfinte gede qotto kaayi duuchare shuqu'nate injo noose yaate

Kuni la'nayi hee'noommohu egennonna budunni gamba yite loossanno loosooti la'nayi hee'nommohu, danchu garinni huxxame leellayi no yaate, biifado ikke leellayi no.

Kuri la'nayi hee'noommohu sasu wedelli ee daganna maatetenna mitte beetto leeltawo yaate ee mine ee shooma shoo'mayi noo yaate hatto maalu sagale woxete yineemmotanna buddeena gamba asse shoo'mayi leellanno

Kuri albankeenni la'nanni hee'noommo gamba yiino manni ama'ma'note gamboohsheeti yaate a'ma'note gambooshshe manni gamba yiino manni leellanni noonke yaate illete biifanno garinni biifado bayicho mare leellanni noonke yaate.

Kuni la'nayi hee'noommohu daganna maatete yaate. daganna maate fulte angansara siqqicho amadde mitu kayinni shugguxe amadde sirbitanni leeltanno yaate.

kunni la'nanni hee'noommori maga'note bayichooti yate amanaano Magano ama'nitari kae shaete aana uurite Maganu daafo faarsitanni leellitanno yate baqala dani uduunne uddidhe leellitano.

La'nayi hee'noommohu bununna sagalete mineeti. Mittu wedellichi e''e xexxerrisira uurisire leellayi no yaate. Dirrara dirre e'e horo afirara xexxerrisira uurrisirayi leellawo yaate.

Kuni la'nanni hee'noommohu daddalu mineeti yaate . Daddallayihuno silkuwa woy ee bilbilaancho hirranni yaate. Ee babbaxxewo garinni misillanni biifinse worroy leellitawo jipaasete yineemmori redio yineemmori baalu leellawo yaate.

la'nanni heenoommohu superimaarkeetete mirteeti yaate. ee duuchare fushshite hirta hakkii yaate. hakkuyi giddono bisinkera riqqineemmoti vasiliine leelta yaate biifadu garinni shiqqinote.

Kuni la'neemmohu budu mineeti yaate bashsho hee'nayi minneeti yaate sidaamu giddono noo minnaati lowontayi dhaggeeffantayiiho fengote yine woshshineemmo mineeti yaate gallayi mineeti lowontanni badhee weese leeltawo nafaruno horonta biifaaho

Kuri albaankenni la'nanni hee'noommori muziiqu susule woyi xurunba amade huuronsa macciishshanni afantano yaate lowo geeshsha biifano

Kuni ilallamma bayichooti yaate. Lowontanni kaalaqamunni afi'noommo kalaqooti yaate. Lowonta biifawo yaate. gorduno lowonta biife leellay no ilaaluyi woro qolle la'nummoro baatto ee biiffawo gari xeichaame baatto leeltay no yaate.

Kuri la'nay hee'noommori wedellaati yaate seenneho ee dananchonsa biifisire ee faashinete uduunnini yanna abbitino uduunnini umonsa seesiise biife leellanni no yaate.

La'nanni hee'noommohu owaantete mineeti. Tini owaanteno maati budu uduunne hirrayi baseeti yaate. Budu uduunni yaano gaawe, babbaxxitino uduunne, naxala lawinore hirrayi baseeti yaate.

Kuni la'nanni hee'noommohu yaa maxaafaho yaate. umi dirimi rosu mini macciishshanna coyira dandiitannokki rosaanora qixxeessine shiqinshoonni maxaafaati yaate lowontanni duucha egenno amadinoho

Tini la'nayi hee'nommoti albankee nooti ee muronna laalote yaate mayii gumaati yinummoha ikkiha ikkiro kaayi ananaasete yaate ananaasete giddonni duucha horo heedhara chaaltawo hakkuri giddonnino duucha horo no.

La'nanni hee'noommoti ee hayyotenna budunni loonsoyi uduunne uddire leellayi no yaate annuwinke biifado garinni uddire leellanno yaate urdete yineemmota amade hirbisayi leellayi no yaate

Kuni la'nayi hee'noommoti godo'lete yaate tini gido'leno lekkate kaase godo'leeti yaate tenne godo'lera tini gaamo godo'lansara albaqixxaawo assitayi leeltanno yaate qixxaawo assite ka'uhu gedensaanni godo'litanno yaate

Kini albankeenni leellayi noohu egensiishaho yaate isino charati mekaakkelenya kilinikke egensiisaaho yaate lowonta biifadu garinni minne uurrinse leellinshshanniho.

Kuni la'neemmohu politiku manni mittu harira ofolle torbanni noota xawisanno kuni ofollinohu coyirikkkinni Massagaanchu coyiranni noota macciishshanni noo mannaati.

Kuri la'nanni hee'noommori sidaamu wedellati iseno dananchose biifisidhe isino dananchosi fixirenna biife leellanni no

Koye la'nayi hee'noommori mininna dubbbu saada gamba yite noowa la'nayi hee'noommo haanja muro noowa gamba yite ee babbaxxeyo ittaare xinqidhanna la'nayi hee'noommo yaate bayiichuno horonatanni biifannoho

La'nanni hee'noommohu kaameelaho yaate, kaameelaho duucha horo noosiho hashsha ikko barra kawi ka'a higate lowo horo noosiho yaate, yaanna hawarro labbawo hashshiteewota labbawo lowonta biifado kaameela.

kuni owaante uyiinarichooti yaate mati isino yine xamminumoha ikkiha ikkiro, gaarete yaate gaarete waasa hogonbe hee'noonni yaate badheenni madaabbaraho worre bullee hogonbe hee'noni

Kuri sasu wedelli la'nayi he'noommori ee affini showu yinaayi tiivera odoo shiqishshara ofoltewo yaate odoo shiqishshara ofolte hasaabbayi leeltawo yaate mannaho odoo woy mashalaqqe shiqqi assitayi leeltawo

La'nayi hee'noommohu daaddalu bayichooti asso dikko yine woshshineemmo. Meen bayichooti. Ee waasu leellayi no yaate waasu duunaati. Meentu kawa ka'a higay mitu hirayi mitu hidhay leellawo yaate

Kuni abankeeni haranni leellanni noo kaameeli hidhishshaho horonsi'neemmoho yaate. babbaxxewore udunnicho giddo worre kawii ka'a qolate uminkeno katama daa'atate ee lowonta horo aannonke uduunnichooti.

Daganna maatete yaate kuni la'nanni hee'noommohu annu umosi shalba yiinohu biife arrishote ofole

Kuri qaaquullu lowonta biife sidaamu uduunne uddire yanna abbitewo sidaamu uduunne uddire leellawo yaate ilamansa barra ayirrinsanni afamanno yaate.

Kuri la'nanni hee'noommori daganna maatete insano labbalu umo bukkisidhe angansara uride amade biifano garinni leelittanni no

Kuni la'nayi hee'noommohu rosaanchote hasisaaha isera ba'latto uyiinayi hee'noyiise yaate hasiissaaseta daafurise guma adhitayi no yaate heeshshi yite ayiirinyunni isino heeshshi yee ayiirinyunni aanni noose yaate

La'nayi hee'noonmohu hee'nanni mine woy gallanni mineeti yaate . biifadu garinni minamino mineeti yaate huxxasino hatto kinchunni minnoyi uurrinsoyho. Giddoonnino babbaaxxewo haanchu darchi biifewowi no minu hee'nayiho yaate.

Kuni la'nanni hee'noommohu perezidaantichi Desti ledamohu sidaamu qoqqowi marshinge baande towatanni leellayo yaate hattono odoo shiqishshayi noo tv yaa sidaamu tiveeti yaate.

Kuni la'nayi hee'noommohu giwirinnunni loosaminoho yaate babbaxxitewo hayyo horoonsidhe wixxeenna fulinoho shaanaati yaate shaana anfummonte gede loworira horoonsi'nanniho injaannoho

Kuni la'nayi hee'noommohu hayyonna budu loonsoniho bululoho loonsonniho dhaggefantannireti

La'nanni hee'noommohu kuni mitte mitte gaamonni woyi gafonni bande worroonni murooti yaate tini murono qostaho woshshineemmote yaate shaanimma horonsi'neemmote babbaxxiteyo hajora horo aannonke yaate.

La'nanni hee'noommohu minenna gallanni mineeti yaate ee konni minira mitte maate amanna annu hattono ooso hedhawoosi yaate gobbayyidosino hatto siwiiluyi huxxame leellano.

Kuri la'nanni hee'noommori annuwankeeti yaate ee angansara amadde leetaahu xiyyitaho yineemmohanna urdete yineemmoha bashsho annuwinke olaho adhite fultanno olu uduunnicho adhite sirbitayi leeltanno

koye la'nanni hee'nnoniri rosaanote yaate shiimmaadda rosaano labbanno yaate rosiisaanchu kayiinni borreesitanni noorona nookkiro mili yaanni la'anni no yaate.

Kuni leellayi noohu mininna biirote udduunichooti yaate albaanni worre hee'noonnihu xarapheessaho yineemmoho yaatenna wonbarete leeltayi nooti yaate lowonta biifannoreeti yaate

Kuni la'nayi hee'noommohu giwirinnu gumaati yaate badalate. Badale wonniissitayi leeltawo yaate lowontanni eeli geeshsha dirrite biiffe xumu garinni haanjidhe leeltayi no.

Kuni la'nayi hee'noommohu dubbu saada giddo mitto ikkinoho su'masi gaarraanchoho yineemmoho lowontanni waajjishannoho badhesinni duuchu gaxigali afamanno lowobta biifanno bayicho uurre afamanno

Kunii la'nayi hee'noommohu sidaamu mannaati yaate ee maatetenna qooxeessaho noo manni gamba yee leellayi no quchumu yaate lowontanni dhaggeeffantayi garinni ku'u haranna ku'u ofolle hassawayi leellawo

Daddalu baseeti yaate. Babbaxxitewore daddalayi baseeti. hakkuri giddono ee ko'atteno leeltawo layinoole hopheeraho yineemmori babbaxxewo uduunne hirranniwaati.

kuri la'nanni hee'noomori rosaanote yaate roso rossanni leelitayi no yaate mittu minira gamba yite roso xiinxalitanni leelitayi no yaate rosu anfinte gede duucha horo noosi rosinohu lowo bayiicho iillate wo'naliha ikkiro iillate jawa kaayyo noosi yaate

kuni la'nayi hee'noommohu heeshshoyiha ikkinohu maganu qaaleeti yaate jawanna rooreho yaate dirrate mereero soorramaakki qaaleeti yaate. yanna barru hashshe soodaa yanna giddo isi ayi woyite kaajje heerahu maganu qaaleeti yaate.

Albanke leeltannoti kalaqamu murooti yaate hakkurino giddo kalaqu murooti hakkuri giddono weese leeltawo hattono shaanu leellayi no yaate weeseno ikko shaanu

Kuni la'nanni hee'noommohu muuziiqu uduunnichoti yaate muuziiqu uduunni giddo mitto ikkinoho yaate hatto amma'note dargano ikko duuchawa horonsi'ra dandiineemmo uduunnichooti yaate.

Tini marre da"atayi baayicho minne worroonni fenguwaati yaaate lowonta biifa garinni seessasi agadheewo garinni hoiimmasi agadheewo garinnin massine loonsonni garaati.

Tini la'nanni hee'noommoti lame saa uurrite no yaate ittare xinqidhayi leeltawo bayichu baraha lawaho lowontanni ittare hasidhati hagaaggayi leeltawo yaate.

La'nanni hee'noommohu mini saada giddo mitte ikkitinota gerechote yaate. Gerecho tini adoteno horo uyitaankete yaate. Duuchurira horo noose yaate. Adose jawa horo afidjiwote yaate.

La'nanni hee'noommohu giwirinnu gumaati yaate la'nanni hee'noommoti ka'a higge kaarootete yaate kaaroote winxeenna ciirtayi leeltawo yaate woroo higge rumuxxitayi alee ciirtayi no yaate.

kuni la'nanni hee'noommohu marre daa'antanni bayiicho nooho yaate parkete yineemmowa gaxigalla heedhannowa heeranno yaate kuni gaxigalino maati yinummoha ikkiha ikkiro qamaleho qamalcho yaate busulletenni bu'u yiino qamalchooti yaae lowonta diniqaa garinni kalaqameeho.

La'nanni hee'noommohu gallanni mineeti woy hee'nanni yaate jawa gibbenni huxxame leellanno yaate qooxxeessuno lowonta biifanno giddo hige haanja murono leeltanno lowonta biifawo.

Kuni la'nayi hee'noommohu muuziiqu uduunnichooti yaate. jawa yannara horinsi'nanna dayino muuziiqu uduunnichooti yaate lee kirre noosita anfoommota ikkitanna loworira horonsi'neemmo lawishshaho maganu mine maga'nate horoonsi'nayi.

La'nanni hee'noommohu ee sagalete yaate buuru sagaleeti woyi shaafeetaho yine woshshineemmo yaate lowontanni wonshine worroyi yaate biifinse xaggeffantayi garinni anfinte gede shaafeeta sidaamaho budu sagale ikkase.

Kuni la'nayi hee'noommohu cululluqa doogora leellayi nooho kaameelaati yaate tini cululluqa doogo lowonta biiffaate kaameelu lowontanni xumu garinni waajjo kuulinni loosame leellayi no yaate

Kuni bayiichu la'nayi hee'noommohu baawuru mine woy daddalu mine yine woshshineemmoho yaate babbaxxeyoore daaqqinayi badalate bullee ikko babbaxxeyoore badala massine daaqqinayi gaashete ikko babbaxxeyo coyiibba daaqqinayi mineeti yaate.

Rosu mineeti yaate leellayi noohu rosu mine aja rosaano mittimmansa xawissayi no yaate anga mimmituuyita amadde mittimmansa leellishshayi no godo'lete yaate lowonta biiffe leeltayino yaate.

La'nanni hee'noommohu amma'note annuwi gamba yite no yaate mittu ka"e faricrayi leellawo yaate ku'uri kayii ayiirinye uyiitayi ka'e no yaate ku'uri ka'a higge ofolte leeltawo yaate.

Kuni la'nayi hee'noommohu baattote ofollanna dhagge noo bayiichoooti yaate baattote ofollasi lowonatnni gottinna heeshshi yiino bayichooti hatto fengote mini leellayi no.

Kuni albankee daye leellayi noohu muziiqu udduunnichooti yaate lowo dirrara mannu horonsirana heereyo uduunnichooti yaate lee kirricho afiratenni afameyo uduunnichooti yaate.

La'nanni hee'noommohu kalaqonna qooxeessaho yaate, ilaallamo bayiicho lawe leellanno, gordu lowonta biife leellay no yaate barri yannaati lowontay biife no

La'nanni hee'noommohu hayyootenninna jawa egennonni loonsoy uduunnichooti yaate, hatto amuwinke dorunni loosewo uduunnichooti yaate mixashshote yineemmote, mixashsho tinino bushshu mixashshooti yaate.

La'nayi hee'noommohu muronna laalote yaate duuchurira horonsi'neemmorichooti yaate lowontanni afaminohu hatto maango yineemmohu duuchare giddosi amaddeyo horo uyitankete yaate lowontanni.

Kuni la’nayi hee'noommowi lowontanni biifado ikkinohu latishshuwaati yaate. Latishshu duucha horo aanni dirra keeshshishewo hakkuno ikke heereennanni xa la’neemmohu illete lowontanni biifado ikke leellayi noonke yaate jawa horo noosi.

La'nayi hee'noommohu wedellu gamba yite mitte gaamo kalaqidhe godo'le godo'litayi no yaate baalunku baqqala daninni uddidhe alle qolte woroo kayi koliddanna babbaxxeyoore uddidhe leeltanno .

tini lanni heehnommohu amanoote mineeti yaata manu mahano maganani noyaate beetu kunni anga kayise maganu looso dageefatani halaalinta wodanisinni gaate

kuni xa la'nanni hee'noommohu itiyopiyaaho adawu agaraanooti yaate wayi giddo daa''atanni leeltanno yaate ee insa duucha horo uyiitaaretei yaate ee jawa geeshsha itiyopiyaahono ikko quchumaho jawa horo noonsa mannaati yaate.

la'nanni hee'noommohu seesanke agadhineemmorichi giddo mitto ikkewooha shiottote yineemmo uduunnichooti yaate. uduunnu foole abbiha ikkiha ikkiro riqqiniro foole biifisaaho yaate.

Kuni la’nayi hee’noomohu budu mineeti yaate fengote yineemmo mineeti lowontanni loonsoyi gari xaggeeffachishaa gede loonsoyi yaate. Sidaamu horonsiraawo mineeti yaate babbaxitewo gaxarrara horonsira dandiinayiho lowonta xaggeefantayi mineeti.

Koye leeltayi nooti rosaanote yaate. Babbaxxitino maxaaffa angansara amadde xiinxallitayi leeltawo yaate. Biifado ikkitino kifile giddoonniti e'eeti xiinxallitayi leeltaayi noohu. Rosaanono mageyi geeshsha loosiworo la"ayi leeltawo.

Kuni dalaho woy duunaho yineemowat Woy dikkoteno yaa chaaleemo yaate Samunna no yaate samuna mure woroyitino No hattono babbaxiyo dani uduuni shaqaxashaqaxe No yaate hasiisar baalu wo'me leelayo

Kuni la'naayi he'noommohu lowonta biifa quchumaati. Isino maati yinummaha ikkiha ikkiro, bununna sagalete mineeti yaate. bunanna sagale shiqqi assi'nayiwaati yaate.

Kuri la'nayi hee'mori muronna laalote yaate. Muro anfinte gede duuchurira horonsi'nayi dangoommotena tini kayi xa lellayi noo gumi timaatime yine woshshinayi gumaati yaate ise duuchurira horosi'neemmo gumaati.

La'nayi he'nommori annwunna amuwu leellayi no yaate albaa mitte ama leeltayi noonke urde amaxxe sirbayi leellayi no yaate qexa'layi no yaate lowonta biifadu garinniiti ikkitonsa leellishayi noohu

La'nanni hee'noommohu daganna maate gamba yitino yaate. Ee jilu gedeewa lawawo hattono duucha agatto leeltayi no yaate intayirino albaanni no hattono mayikuwano no mannu alba alba hige hasaawayi no danchu garinni leellayi no yaate.

Leeltayi noonketi saate yaate. Mittu qooxeessira gadhe leeltawo yaate qooxeessuno hatto yannano barri yanna labbawo arrishsho fulte leltawo yaate mulese kinna leeltaanke.

La'nanni hee'noommo bayichi bununna sagalete mineeti yaate. Hatto wayifaho yineemmohuno no yaate. Hakkoye horoonsidhayi leeltawo wedellu bunano aggayi leeltayi no yaate. Lowonta diniqawo garinni loonsoyiho yaate.

Kuri shoolu manchi mitto maasinqote yine woshshinanni muuziiqu uduunnicho amadeenna faarsidhanni leeltawo lowontay diniqawo garinni faarsiday

Kuni la'naayi hee'noommohu baadi xaggaati yaate, baadi xagga giddo mitto ikkehu qurufudaho yineemmoho, duuchurirs horo aannonke yaate, godowu giddo no dammulla hunateno ikko duucha horo aannonke.

La'nanni hee'noommoti sagakete yaate. Tuni sagaleno shiqqe leeltayi noohu dinnichu woxe shiqqe leeltati no yaate hattino pastaho yinanni sagaleno no yaate hattono shaanuno no yaate hattono. wedellu ittayi no yaate.

kuni la'nayi hee'noommohu lowontanni biifado ikkino kaameelaho yaate ee biifado doogo aana biifaa garinni haranni leellanno yaate duucha horora horonnsi'neemmo kaameelaati yaate.

La'nayi hee'noommohu ko'atte hirrayiwaati yaate. Eee lowo geeshsha leeltaati meentu ko'atte leeltawo yaate hattono seennuno horonsiranno ko'atte leeltay no yaate.

kuni biifinse hatto seesinse, biifinse woyi seesiinse leellinshayi hee'noyinke dargi hatto babbaxitino udduunne horonsi'ne biifisse leellishayi no yaate. Lowonta biifado baayichooti.

Tini la’nayi hee’noommoti murote yaate. Murote shiimaadda funtu leellawo yaate weesete funtichi leellawo yaate hattono shaanu lellayi no yaate duucha horora horonsi’neemmo murooti.

La'nnani he'noomohu dubbu saada giddo mito ikkewoha xawu harichooti yineemoho yaate, Kuni xawu harichi duuchu dani noosiho yaate buritaamoho yaate lowonta biliqawo kalaqamaati yaate....

La'nani he'noomohu dadalu baseet yaate dadalu kinino hatto mixadda leeltay noonke ee jawanaho yineemohu lelay noonke hatto kasalete yineemot eemidijju aana gidhineemo goira leeltayno yaate

La’nanni hee’noommohu gallanni mine loonsayi hee’noyi yaate hatto buuyyote mine loonsanni leellinanni hee’noyi yaate biifawo garinni, coimmasi agadhewo garinni loonsayi...

La'naayi hee'noommori daganna maatete yaate gamba yiinohu sasu wedelli leellayino yaate alee higge amuuwuno annuwuno no yaate maatete yaate kuri labballu oosono no lowo geeshsha biiffe no yaate.

Kuni la'nayi hee'noommohu woyi seesanke agadhineemmo uduunnichchooti yaate qiwaate leeltawo hattono shittote yineemmoti uduunninke aana riqqine fullemmoti su'niissitaanketi yaate

Sharba yee biife xumuuddu gamba yee leellayi no yaate sidaamu seenneeti yaate lowontanni maatetenna gobbaadinni gamba yite biiffenna qinaabbe budu siqqo angansa amadde budu uddano uddidhe biiffe leeltawo

La'nayi hee'noommohu hee'nanni woy gallanni mineeti yaate qorqorrote mineeti yaate ee bushshunninna cide karsine ganne loonsooyiiho yaate hattono ee waalchisi qiriccuyi huxxame leellayi no yaate

Kuni la’nayi hee’noommohu esi emi eni odoote bua leellinshshanni odoote xaabiyaati yaate. Lowontanni jawa dirra keeshewoohu kuni odoo shiqinshshanni mashalaquwa ikko babbaxxewoore shiqinshshanni baayichooti. Lowonta danchu garinni shiqino coyeeti.

Koye godo'lete yineemmoti hatto lekkase kaase godo'leti yaate mittu massagaanchoho yaate ku'u kayi lae xurumbba ufuuffaho yaate ku'uri kay gamba yite la'ay leelitawo.

Kunino la'nayi hee'noommohu muziiqu uduunnichooti yaate muziiqaho ikko babbaxxeyo horora horonsi'neemmoho anfinte gede lee kirricho amade leellanno muziiqaari yaate lowontanni milli miqiqqi yiikkinni jawa diro keeshshawo uduunnichooti.

Kuri la'nayi hee'noommori maatetenninna quchchumunni gamba yite hasaawu woyi amaale heedhennansa baalu gamba yite mitto bayiichcho ofolte haqqichchote hunda ofolte hakkoye coyee torbitayi leeltawo yaate.

albankeenni leeltayi nooti muronna laalote yaate ee murote gumaati yaate laalino gumaati ee lowontanni biife leellanni no yaate hattono burtukaanete yineemmo gumaati iso sholoolle worroonniho yaate.

Kuni la'naayi hee'noommohu vanziliine yineemmo uduunnichooti yaate qiwaatete gede assine horonsi'neemmo yaate duuchurira horonsira dandiineemmo riqqiniro lekka anga bodhakki gede riqqiniro lowontay horo aannoreeti.

Beetto lowontanni biiffaate. Xuma beetto albankeenni dagge leeltanni no yaate tini beettono dananchose lowo geeshsha biifisidhe albiido fixxite woriido amaxxite hattono eleelluwa wodha hasiissaare wodhite leeltanni no yaate dananchisera.

Kuni leeellayi noohu e'nayi mineeti yaate. Lamu mini leellayi no lamunku mini giddo ee leellayi noohu kayinni buuyyite muneeti ku'u katinni qorqorrote loonsoyi mineti kawaanni hige kayinni gatu leellayi ni yaate lowonta maal'linayi coyeeti.

La'nnani he'nnoomohu hodhishshaho yaate kawii ka'a qo'late horooni'sinnemori albaa kaameelu leelayino yaate hakkiino sao xexxerissu leelayino yaate culluluqa doogora harayi leelayino yaate.

tini la'nanni hee'noommohu kalaqonna qooxeessaho yaate ee kunni qooxeessino wayi dirranno yaate wayino dirranni noohu kinchu giddonni ti dirranni leellanni noohu kuni mayi horora ikaanke yinummoha ikkiha ikkiro uduunne hayiishshirate ikko ee boohaarsha lowonta injo no noosi bayiichooti yaate.

La'nanni hee'noommohu bununna sagalete mineeti yaate. Bununna sagalete mini duuchuri noowaati yaate sagaleno no yaate wombarrano worre biifinse ikkado owaante uyinayi leellinayi yaate.

Kuni la'nayi hee'noommohu xaggate mineeti woyi kilinikete yineemmowaati babbaxxewo xagga heedhawo hattono hinkote xagga heedhawo ee babbaxxewo garinni xiwamewohu ille xiwamewohu mare akka'ma woyi huraa'ma dandaanno yaate

Tini la'nayi hee'noommoti tiraavili turiziimenna immigiraashiinete yaate babbaxxeewo kawii ka"a qoltay mannanna ikko uduunne kawii ka"a qoltawo kaameelaati yaate duuchare horonsi'ra dandiineemmo kaameelaati.

Kuri afantino gashshaanonna annuwaati yaate lowonta afantino annuwanna gashshdaanooti ee badhensaanni leellayi noohu sidaamu budu sagale ikkiteyoohu ikkeyoohu burisame sagale misilete hatto kuulunni biifinse loonsoyiihu leellawo.

Kuni la’nayi hee’nommohu muziiqu uduuneeti yaate. Muuziiqu uduunni giddo mittoho yaate. Haaqqicho lawaahunni, shiima fiinxaarcho lawaahunni gananna dancha huuro fushshannoho yaate.

kuri la'nayi hee'noommori dagoomanna maate ikkitinota ee mitteenni ganba yite shooma shoo'mitanni leeltawo yaate mitteenni ganba yite torbitayi nooreno labbaa yaate lowontanni biifadu garinni baxisanno garinni mittimansa leellishanni no yaate.

Annu la'nanni hee'noommohu hayyonna budunni loonsoyi uduunne uddire leellayi no yaate maccasira silke wodhe hasaawayi leellayi no yaate angasira kayi urde amade leellayi no yaate.